Abakinyi benshi cane bariko barakin' umupira w' amaboko ba bigeme barebare, ku kibuga gikikujwe n' ibiti birebire kandi bifis' amasham' agororots' ariko bakinira mukibuga gisiz' isima.

Inzu ndende cane isakajwe amabati ashaje n'ivyuma vyinshi cane, inzu isize isima n'amatafari aturiye, isize imirongo yera n'akaryango gato gasa n'ubururu.

Inzu nziza cane, isize ibara risa n' ubururu n' ibara ryera, yubakishijwe amatafari aturiye, isize isima hasi no kunkuta zayo, iruhande hari igitabo.

Inzu nziza cane isakajwe amabati meza Kandi mashasha n'umurongoti umanukana amazi uva ku mabati ,hari ikibuga kinini cane co gukiniramwo umupira w'amaboko.

Abanyeshuri harimwo abigeme n'abahungu bariko barakina urukino rw'umupira w'amaboko bakaba bariko barakina bwamwe abandi bariko bararorera bakaba bambaye impuzu bakoresha mu kunonora imitsi harimwo abambaye amabutura yera n'ayirabura.

Abanyeshure benshi cane harimwo abigeme n' abakobwa beza cane n' abahungu bariko bakina umupira w' amaboko n' umumenyereza wabo ariko arabereka ingene batera umupira.

Ubwiherero bwiza cane bwubatswe kijambere bufise amazi n’ibindi bikoresho vyo mu bwiherero vyinshi bitandukanye. Ubwiherero bwubakishijwe isima kandi bukomeye cane.

Abanyeshure benshi bariko barakina umupira w' amaboko, n' umwigisha wabo ariko arabereka ingene bakina, murabo banyeshure harimwo abigeme, abahungu n' abagabo bambaye impuzu zitandukanye.

Abakinyi beshi bariko barakina umupira w'amaboko bakaba bambaye impuzu zisa n'imituku izindi zikaba zirabura abandi bariko barakina izera inyuma yabo bariko barakina umupira w'amaboko hari n'abandi inyuma bariko barakina umupira w'amaguru.

Inzu yubakishijwe amabati mashasha n'ivyuma vyinshi cane, harimwo ivyuma bitukura n'ivyuma bisa n'ubururu, hasi hasize isima, hari n'utubuye dutoduto.

Urukino rw'umupira w'amaboko rwariko ruhuza amakipe abiri bamwe bambaye impuzu zisa n'ugwatsi rubisi abandi bambaye impuzu zirabura n'izera. Bakaba bariko bararorerwa n'abanyeshure benshi cane bambaye impuzu zisa n'ubururu.

Inzu nziza cane yubatswe kubuhinga bwa none isakajwe amabati ashaje ifise ibintu vyinshi cane bibikwamwo amazi, amazi akoreshwa igihe co kumesa.

Abanyeshure benshi cane bariko bakina umupira w'amaboko, mu kibuga gisize isima, gisize n'imirongo irabagirana irimwo amabara atandukanye. Iruhande hari ishure rirerire rigeretse kabiri.

Ubwiherero bw'abahungu bukoze neza ububashishijwe amatafari aturiye nisima busize ibara ryera buriko amazi, ariko ava mu mabombo.

Abanyeshure benshi cane harimwo abana n'abakuze harimwo abakobwa n'abigeme bariko barakurikirana urukino rw'umupira w'amaboko bari hanze y'ikibuga bambaye impuzu zo kwinonora imitsi n'abonyene zifise amabara atandukanye ayirabura, ayasa n'numuhondo, ayatukura n'ayandi.

Abakinyi benshi cane babahungu barebare bakina umupira w'amaboko barikumwe n'abamenyereza babo; Abakinyi bambaye impuzu zisa n'ugwatsi rubisi bari iruhande y'inzu iruhande y'ikibuga, inzu nziza cane kandi ikomeye.

Ubwiherero bunini cane bwubatswe kijambere ariko bushaje, bufise imiryago ishaje busakajwe amabati n'ivyuma bikomeye cane, ubwiherero bwubakishijwe amatafari aturiye.

Ibarabara rica hagati munzu, inzu isize isima rinyerera n'ibara ryera, isakajwe amabati meza kandi mashasha, rifise idirisha bimbere rifise ibiyo.

Inzu nziza cane yubatswe n' amatafari aturiye, ifise amabara yera n'ibiyo hejuru, ifise ubwiherero bw' abigeme n' ubwiherero bwabahungu, ifise utwatsi duke mukibuga.

Ubwiherero bucafuye cane bufise umuryango waheze usize ibara risa n'ubururu, busize irangi ryera ku mpome zabwo, iruhande hari igiti kirekire cane.

Abana batoya bakaba bariko barakina umupira w'amaboko bakaba bambaye impuzu zisa zisa nizitukura hakaba n'umuntu ariko arabatoza yambaye umupira wera n'ipantaro yirabura inyuma yico kibuga hari ibiti vyiza vyishi cane birebire.

Abanyeshure benshi cane b' abigeme, bariko barakina umupira w' amaboko, mukibuga gisize isima n' ibiti vyinshi bikikije ico kibuga, hakurya hari ibicu vyinshi cane.

Abanyeshure benshi bariko barakina umupira wamaboko harimwo abigeme nabahungu umwe atereye umupira hejuru abandi bagira bawusame iruhande ikibuga gikikijwe nibiti vyinshi gose

Ubwiherero bwubatse kijambere bufise ibikoresho bikwiye, ubwiherero bwubatse neza cane, inzu ikomeye yubakishijwe isima kandi n'amatafari aturiye.

Ubwiherero bwiza cane bwubatse kijambere imiryango yaheze yubatse mumbaho zisize ibara risa nivu ubwiherero busize isima busakajwe amabati ashaje

Ubwiherero bwubatse kijambere, ubwiherero bufise ibikoresho bikwiye harimwo amazi n'ibindi bikoresho vyinshi bikenerwa mu bwiherero, inzu yubatswe neza cane kandi ikomeye.

Ubwiherero bwiza cane bwubatse neza, buri ahantu heza hari akayaga, hari ibiti bibukikije. Imiryango y'ubwo bwiherero yubatswe mu biti, isize ibara risa n'ivu.

ubwiherero bwo mu gihugu gikenye cyane nk'uburundi bufise imiryango yamenaguritse y'ivyuma yaguye ingese ishaje cane

Abakinyi bambaye imyambaro myiza cane basa bose se bambaye hasi y'amahutura yirabura hejuru bambaye y'imipira ifise amabara yera n'ayirabura babiri muri bo bafise imipira bakoresha mu gukina.

Abanyeshuri benshi cyane bariko barakina umupira w'amaboko bambaye impunzu zisa n'icatsi kibisi n'umukuru w'ubuyobozi bw'umupira mu gihugu c'Uburundi ariko arakira abo bakinyi.

Ikibuga kinini cyane hagati hari ishure rire rire ryubakishijwe amatafari aturiye n'ibiti vy'ibigazi biri inyuma y'iyo shure n'utwatsi twinshi cane turi kikije hejuru hari ibicu vyinshi cane.

Abanyeshure b' abigeme beza cane bariko barakina bakinira mukibuga kirimwo ubwatsi bwinshi n' ibiti vyinshi bikikije ico kibuga harimwo ibiti vy' amababi menshi n' ibiti vy' amababi ashaka gusa n' umuhondo.

Abanyeshure b'abahungu bariko barakina umupira w'amaboko n'abandi b'abahungu bariko bararorera urwo rukino rw'uwo mupira w'amaboko, umunyeshure umwe yambaye ikabutura uyundi yambaye ipantaro.

Abanyeshure biga muri kaminuza y'Uburundi bariko barakora ubushakashatsi mu nzu nziza cane, hasi hasize isima, ifise n'amadirisha meza, ariko ibiyo.

Ishure rinini cane risize ibara ryera, ryubakishijwe amatafari aturiye, rifise ibikoresho vyishi vyokwigirako nintebe nyishi cane zikozwe mubuhinga butandukanye.

Igikoresho gikoresha abanyeshure bo muri kaminuza bakoresha mukwiga giteretse ahantu munzu yamatafari aturiye inzu ifise ibara ritukura kandi rikomeye cane

Ishure rinini cane bakoreramwo ubushakashatsi; iruhande yaryo hari umuryango wuguruye n'idirisha rirerire ririko igitambara. Iruhande har'ibikoresho vyinshi bakorerako ubushakashatsi.

Inzu nziza cane yubatswe n’amatafari aturiye, iruhande hari intebe nyinshi cane n’umwigisha yambaye impuzu z’akazi, impuzu zera n’amadirisha maremare ariko amarido.

Inzu irimwo ibikoresho vy’ubuhinga butandukanye, harimwo ibikoresho vyo kwubaka, ibikoresho vy’umuyagankuba, n’ibindi bikoresho vy’ubuhinga butandukanye, Inzu ifise amadirisha maremare gose.

Inzu nziza cane yubakishijwe n'amatafari manini gose, kandi aturiye inzu ifise amatara amatara, ariko araka inzu yiubakishijwe isima rikomeye cane.

Ibiro birimwo ibitabo vyinshi cane biri mu tubati dukozwe mu vyuma dufise imiryango yera mito muto hasi hari isima yera yubakishijwe amatafari aturiye kandi meza cane.

Umugabo munini cane yambaye ikoti yerabura n'imeza nyinshi cane bariko baragirira ko ubushakashatsi bariko bakoresha ivyuma bitandukanye vy'ubuhinga.

Amashure meza cane bibasuka ija mbere n'amabati yera ikabahsakaje hejuru n'ibintuvyera cane bituma hazi akayaga keza kutyo abanyeshure bakiga batuje bameze neza ata kintu kibagora.

Inzu nziza cane ifise umuryango ufatanye n'amadirisha atatu; amadirisha afise ibiyo birebire rwose. Inzu yubaswe kijambere, yubakishijwe amatafari aturiye.

Ibikoresho vyinshi vyo kuvuza umuziki ibitabo biri mu kabati nimpuzu abantu bambara ibitabo biri iruhande y'intebe n'ishure bicarako baje gusoma ivyo bitabo.

Ibitabo vyinshi cane biri ku meza n'impapuro. Imeza ndende cane, hejuru hari urubaho musi, amaguru yazo ni ivyuma. Imeza ndende cane ziri mu nzu yubakishijwe amatafari aturiye.

Umwana acafye kurupapuro yambaye ubusa bariko barerekana ibihimba vyuwo mwana bahereye kumutwe gushika kunzara ruri kukuguru kukirenge icogicapo kikaba kimanitse kunzu yubatswe namatafari aturiye.

ibitabo vyinshi cane biri mu bubati bitonze ku murongo, harimwo ivyo m'uwambere, m'uwakabiri, m'uwagatatu. Ububati bwubakishijwe imbaho zikomeye, n'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye.

Ibitabo vyinshi cane biri mu kabati, akabati gakozwe mu mbaho, imbaho zikomeye cane, iruhande hari amatafari yubatse iyo nzu. Iyo nzu ikaba irimwo n'isima, isima rikomeye cane.

Amakarata menshi cane acafyeko umugabani wa afirika amanitse ku mpome, impome zubatswe n'amatafari aturiye, n'isima, iruhande hari n'ayandi makarata menshi cane kandi ariko amabara atandukanye.

Ikarata y'isi yose imanitse k’uruhome, uruhome rwubakishijwe amatafari n'isima bikomeye cane, iruhande hari ibitabo vyinshi cane, mu biro vy'umuyobozi w'ishure

Ibitabo vyinshi cane biri ku meza, ibitabo bishaje bitonze ku murongo biduga n'izindi meza nyinshi zitariko ibitabo n'abanyeshure bariko barasoma ivyo bitabo.

Igiti ciza cane c' amashami menshi kire kire gose gifise amababi asa n' ugwatsi rubisi, kiri imbere y' urugo musi hejuru y' amabuye menshi cane imbere yico giti hari n' inzu n' inyubakwa.

Urupapuro rwanditseko urutonde rw'ivyigwa, guhera ku musi wambere, umusi wa kabiri, umusi wa gatatu, umusi wa kane gushika ku musi wa mungu, vyanditse mu rurimi rw'icongereza.

Inyubakwa nziza cane yubatswe kijambere, ikaba igeretswe rimwe. Ifise amadirisha manini rwose, ikaba isizwe amabara yera n'amabara yandi atandukanye. Imbere ku rugo rw'iryo shure ikaba yerekana ko ari ishure rito rito.

Urupapuro gwera rucafyeko impuzu hacafyeko, ikanzu, ishati, ijipo n' izindi mpuzu nyinshi zitandukanye, ziri mubwoko butandukanye.

Imodokari iri mubwoko bwa toyota iriko iragenda yinjira murugo rwishure, urugo rusize ibara ryera nibara ritukura hari igiti kirekire.

Igiti kirekire cane hejuru haca intsinga zibiri hasi hari amabuye menshi cane n'amabarabara ahura n'amazu menshi adasakaye.

Inzu ndende cane isize amabara yera isakajwe amategura, ifise ikibuga kinini gose kirimwo utwatsi dukeyi, ikikijwe ibiti birebire gose, ikibuga bakiniramwo umupira w’amaguru.

Inzu ndende cane isize ibara ryera, n’igiti kirekire c’amashami hanze hari ikibuga kirimwo ubwatsi bwinshi cane n’imisozi hakurya miremire n’ibicu vyinshi.

Igiti kirekire ciza cane c'amababi asa n'urwatsi rubisi, kiri hagati mu kibuga kinini cane ,ikibuga kirimwo igazo hakaba harimwo n'ibindi bivu. Inyuma y'ico giti hari amashure yubatswe ugutandukanye y'amabara atandukanye.

Abanyeshure benshi cane bambaye impuzu z'ishure, iruhande hari i bendera ry'igihugu c'Uburundi n'igiti kirekire cane gifise amashami menshi. Iruhande hari amashure bigiramwo.

Abanyeshure benshi cane batonze kw' ibendera ry' igihugu c' Uburundi, inyuma yabo hari ibiti bifise amashami agagaraye , n' umwigisha atonze kw' iryo bendera.

Inzu nziza cane, kandi zitsubazwe ku buhinga bwa none iruhande hari igiti kirekire hagati hari ibendera ry'uburundi ifise amabara atatu n'inyenyeri zitatu hagati.

Urupapuro rucafyeko amasaha menshi cane, urupapuro rufise ibara ryera, n'ibara ritukura ku nkikuro yarwo. Urupapuro rumanitse ku ruhome rw'inzu.

Imeza iriko ibitabo vyinshi bakoresha mugusoma iyo bariko bariyungura ubumenyi hariko n' izindi mpapuro hariko n' ikiranga imisi bakunda gutangwa n' amashirahamwe atandukanye kugirango gifashe abokozi kuza baramenya imisi tugezeko.

Inzu nziza cane yubatse n' amatafar'aturiye, ifis' umuryang' utukura yubatswe n'isima, ifis' amabati mashasha kand' akomeye cane, iruhande har'igiti kirekire.

ibarabara rirerire risa nk’ivu, iruhande hari inzu nini cane yubakishijwe amatafari aturiye, isakajwe amabati akomeye n’ibiti bikomeye bifise amadirisha afise ibiyo.

Igicapo kinini cane canditseko umwigisha ariko arigisha abana w’umwigeme, ariko arabigisha ururimi rw’icongereza abana bicaye ku ntebe hasi bato bato.

Inzu nyinshi cane z' amashure n'abana bato bato b'abakobwa basa neza bafise amaguru meza batambaye ibirato bariko barakina umupira bamwe basimba hejuru.

Umuntu acafye kurubaho rwirabura umuntu acapishije ingwa yera bariko barerekana ibihimba vyumuntu kuva kumutwe gushika kumaguru umuntu acafye neza cane

Inteb' abanyeshure bakoresha mu kwicarako kugira bakurikiran' ivyigwa, n' intebe za kijambere bashobora kwicarak' ari babiri , batatu canke bakarenga, kugirango bakurikiran' ivyigwa bicaye neza hama bakorohegwa.

Urupapuro rucafyeko ibikoresho bitandukanye, ubwa mbere hacafyeko ishoka, isuka, umuhoro, n'ibindi bikoresho vyinshi nk'inkorofani, ibipawa, n'ibindi vyinshi bitandukanye.

Ibitabo vyinshi cane biri kumeza bishaje n' ibindi bitabo vyinshi abanyeshure babiri bariko barasoma harimwo umwigeme mwiza cane n' umusore bariko barabisomera hamwe n' ayandi mameza menshi cane kuruhande ariko.

Urupapuro rwera rucafyeko ibintu vyinshi hacafyeko ishoka isuka umuhoro nibindi bintu vyinshi bitandukanye inkorofani imbugita urupapuro rusize amabara atandukanye

Intebe nyinshi cane zitonze ku murongo. Zikozwe mu biti bimomeye cane, ibiti vy'imikaratusi. Hasi hasize isima, no ku mpome hacamwo imirongo ibiri: umurongo ushinze, n'umurongo ukitse.

Inzu ndende can' isakajw' amati, yubatswe kubuhinga bwa none, isakajw' ibiti bikomeye can' igeretse kabiri, ikikijwe n' ibiti vyinshi cane

Ibendera ry' igihugu c' Uburundi rifise amabara atatu ibara risa n' ugwatsi ibara ryera ubara ritukura rishinze hagati mukibuga abana bariko barakiniramwo kinini.

Intebe nyishi cane zitonze ku murongo zikozwe mu mbaho nziza cane zisizwe n'ibara risa n'umugina mw'ishuri rinini cane rifise idirisha rifise ibiyo vyishi.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye, isize amarangi yera n'amarangi atukura, isakajwe amabati mashasha n'ivyuma vyinshi cane kandi bikomeye ivyuma bitukura.

Ivyuma vyinshi cane bikikije ibarabara riduga munzu yo hejuru, inzu yubatswe kijambere igiretse rimwe, ifise amabara yera ,hejuru yayo hari ibicu vyinshi cane.

Inzu ndende cane, n’ikibuga kinini gishinzemwo igiti, inzu ikikijwe n’ibiti birebire, ibicu vyinshi cane birimwo amabara yera n’amabara asa n’ubururu, ubwatsi buto buto bubenje.

Inzu nziza cane isize ibara ryera n'ibara ryirabura iriko amadirisha afise ibiyo vyishi cane inyuma hari ibicu vy'amabara yera nayasa n'ubururu.

Inzu ndende cane igeretse kabiri, iciwemwo imirongo yera, rifise amadirisha menshi ariko ibiyo n'ibitambara, hejuru yayo hariko ibicu vyinshi cane vy'amabafa asa n'ubururu.

Ishure rinini cane ryokuri saint esprit iruhande hari igiti kirekire cane gifise amashami maremare nabanyeshure bambaye impuzu zisa kandi ndende gose

Intebe nyinshi cane zitonze kumurongo zikozwe mu biti ibiti bikomeye cane isize ibara ritukura kwisima hasi n' ibara ryera kumpome zayo.

Inzu nziza cane yubakishijwe amatafari aturiye, iruhande hari urubaho rwanditseko ibintu mu Kirundi, ibintu vyanditswe n'ingwa y'ibara ryera.

Umuryango mwiza cane usize itukura, ku nzu yubakishijwe amatafari aturiye, n'isima, inzu ikomeye cane isakajwe amabati bashasha.

Inzu, yubatswe kubuhinga bwanone, yubakishijwe amatafari aturiye n'isima, isakajwe amabati mashasha, isa nkaho ar'ibiro vyumukuru w'ishure. Umuryango wivyo biro usize ibara ryera.

Ikibuha kirekire cane gifise ubwatsi butobuto harimwo amapoto batsindiramwo igitego iruhande hari inzu nziza cane yubatswe kubuhinga bwa none

Ishure rinini cane ryubakishijwe amatafari aturiye, inyuma hari ibarabara ririmwo utubuye duto duto twinshi, n'ibiti inyuma bito bito cane.

Inzu nziza cane biboneka ko ari ishure ryubatswe kijambere. Amadirisha aruguruye, umuryango urugaye. Usize amabara atandukanye, munsi n'amabara yirabura, hejuru isakaje n'amabati yera.

inyubakwa yubatse kijambere igeretse rimwe ikaba isakaje n' amabati yakijambere ifise amadirisha menshi cane n' imiryango myinshi ikaba ifise ayomadirisha asa n' umutuku.

Ibitabo vyinshi cane, biri mu kabati bitonze k' umurongo n' inteb' abanyeshure bicarako bariko barasom' ivyo bitabo, munzu nziza can' isiz' isima.

Ikibuga kinini cane iruhande hari inzu ndende yubakishijwe ivyuma bitukura nigiti kirekire gifise amashami maremare nibicu hejuru vyinshi bikayangana.

Umugabo muremure cane yambaye isati nipantalo yigitambara ariko aduga kungazi zisize isima isuhande ingazi zikikijwe nivyuma bitukura bisize ibara ritukura

Imodokari iri mubwoko bwa probosi iruhande hari ikibuga kinini cane cogukiniraho umupira wamaguru kirimwo umusenyi mwinshi gose nurugo gubakishijwe amatafari aturiye rusize isima isa nubururu nisima isa numugina

Inzu nziza cane irimwo ibitabo vyinshi rwose, harimwo n'intebe nyishi ziri ku mameza, amameza ashika kuri atatu yicarako abanyeshure iyo baje gusoma ivyo bitabo.

Ibarababara rirerire cane risakajwe amategura n'ibiti vy'ivyuma bifise ibara risa n'ubururu, ibarabara risize isima. Hakurya hari ibiti birikikije birebire gose.

Inzu ndende cane z' amashure z'ubatswe kijambere zifis' amabati atukura, n amabati asa nivu iruhande har' ibarabara rirerire rifis' ubwatsi bukeya.

Abana ba banyeshure biga mu mashure y'intango bahetse n' amasakoshi y' ibitenge bafatanye kubitugu, umw' asankaho yavunits' ukuguru, arikugenda yifadikije mugenzi we kugir' ashobore kumushikana muhira.

Ubwiherero bwubatswe k'ubuhinga bwa none, bwubatswe n'amatafari aturiye asakajwe n'amabati akomeye cane, inyuma hari ibiti birebire bifise amashami.

Ikibaho cirabura cane bakoresha mukwandikako, Hakaba hariko umunyeshure ariko arakora igisoro, umwana akiri mu mashure mato mato, akaba yariko arerekana ingene inyishu yayitoye. Akaba yambaye umupira wera.

Ikibuga kinini cane kirimwo ubwatsi bukeyi, harimwo ibiti bishinze bibiri, iruhande hari umuntu ariko aratambuka, n'amazu adasakaye.

Ishure ryubatse kijambere rikaba rigeretse ,rikaba rifise Amashure menshi bigiramwo abantu benshi cane mu mirwi itandukanye. Ikaba ifise imiryango n'amadirisha bisize n'ibara ritukura hakaba hariho n'igiti hagati mukibu

Inzu nziza cane bibonekak'aribiro vy'umuyobizi w' ishure vy' ubatswe kijambere, inzu yubatswe n' amatafar' aturiye n isima, isakajw' amabati mashasha.

Inzu nziza cane yubakishijwe amatafari aturiye, inzu isakajwe amabati yamabara abiri atandukanye ibara risa n'ubururu nibara risa n'umugina, hejuru yayo hari ibarabara rikitse.

Abanyeshure benshi cane bambaye impuzu z'ishure batonze kwibendera ibendera ry'igihugu cu burundi ibendera rifise amabara atatu harimwo zitatu hagati.

Ikibuga kinini cane kirimwo umusenyi, hari urugo rwubakishijwe ivyuma bisize irangi ritukura. Mu kibuga hari abanyeshure batobato benshi cane.

Inzu ishaje cane isakajwe amabati mashasha nibicu vyinshi cane bigaragara ko izuba ririko riraseruka n'inzu ikikijwe ibiti iriko ubwatsi hejuru kurugo.

Inzu nini cane yubakishijw' amatafar'aturiye, isiz' isim' irik' ibara ryera handitsek' ibiro vy' umuyobozi wishure, inz' isiz' isim' irik' ibara ritukura hasi.

Umuryango usize ibara ritukura hamanitseko urupapuro, inzu yubakishijwe amatafari aturiye yubakishijwe isima, inzu ifise amatara.

Abanyeshure benshi cane harimwo abambaye impuzu z'ishure abandi bambaye impuzu zisanzwe, bari hagati mu kibuga abandi imbere y'amashure, hariho n'idarapogi ry'Uburundi riri ku giti gisa n'ubururu hagati mu kibuga imbere y'ayo mashure.

Ivyuma bikomeye bitukura vyubakishije inzu, inzu yubatswe n'amatafari aturiye, isakajwe amabati mashasha, ibicu bifise amabara yera n'ayasa n'ubururu.

Ishuri rinini cane ridasize isima rishaje ririmwo intebe nyinshi gose zitonze ku murongo zikozwe mu biti bukomeye hicayemwo abanyeshure biga mu mashure matomato barikumwe n'umwigisha wabo.

Akabati kanini cane karimwo impapuro zitandukanye zimwe ziriko ibidorozo vy'igihugu zindi zifishe ibinyuma hasa ukwaho akabari mpapuro bakoresheje mu kwandikako n'izindi bakoresheje mu kmutanga k'amakuru.

Umugore w'umukenyezi yahagaze mu kibuga ariko araraba abanyeshure bariko barakina umupira w'amaguru. Iruhande hari inyubako z'amashure bigako zishaje, zisakajwe amabati ashaje cane.

Impuzu zanikiye ku mugozi, n'ibikinisho vy'abana, zimeshwe, zanikiwe ku mugozi umwe n'izo mpuzu. Hasi hari ivu risa ry'umugina n'urugo rw'amatafari aturiye.

Amashure mato mato afise amabati asakahajawe amashure n'amabati atukura yandiye amabati asa n'ugwa tijubisi hakaba hari ikibuga kinini cane kirimwo abanyeshure abanyeshure b'abana kabambara amashati asa n'ubururu amahasi akabambara impuzu zitukuwe.

Ishure rinini cane ryubatswe kijambere rifise amabati asa n'ayashaje, hari ikibuga kinini c'ugukiniramwo umupira w'amaboko gisize isima n'imirongo irabagirana.

Urugo rw'amatafari aturiye ,rufise intoboro nyinshi cane, n'igiti kirekire iruhande y'ubwinjiriro bw'ishure ,ishure ryubatse kijambere rigeretse rimwe ,n'abanyeshure bavuye kw'ishure bariko barataha.

Ibarabara rirerire cane rikikijwe n'ibiti vyinshi hasi hashashe ubwatsi bwiza cane iruhande hari inzu ndende yubakishijwe amatafari aturiye n'amabati atukura.

Urupapuro rwera rucafyeko ibintu vyinshi bitandukanye, hacafyeko ishoka, isuka, igipanga, n'ibindi bintu vyinshi bitandukanye, ruteretse ahantu ku ruhome rw'inzu.

Ikibuga kinini gishinzemwo ibiti bibiri inyuma yacu hari ibicu vyinshi cane ikibuga kirimwo ubwatsi n'amazu menshi agikikije y'amashure afise amadirisha n'imiryango.

Inzu nziza cane igeretse , yubatswe kijambere, igeretswe gatatu, ifise amadirisha n’imiryango bisa n’ubururu. Hari n’umunyeshure ariko aratambuka asohotse mw’ishure rimwe mwayo mashure agize iyo nyubako.

Abantu benshi cane bari mu nama harimwo abana bato rwose bariko bigishwa n'abavyeyi babo umwigeme akuze n'umugabo akuze mu nzu isakaje amabati mashasha.

Igiti gisagaraye kirekire gose gifise amababi asa n'urwatsi rubisi, kiri hagati mu kibuga kinini cane. Inyuma y'ico giti hari inyubakwa zitandukanye zishika kuri zine, hariho izisize amabara yera n'ay'ubururu.

Intebe nziza cane yubaswe mu mbaho imbaho ziva mu biti bikomeye cane iteretse ahantu mw'ishure ishure risize isima ishure rifise amatara menshi cane.

Abanyeshure benshi cane bariko barataha bavuye mu mashure, mu mashure maremare yubakishijwe amabati ashaje asize ibara ritukura n'ibicu vyinshi cane biriko birerekana ko imvura igomba kugwa.

Urubaho rwirabura cane rwanditseko ibintu vy'ibiharuro n'ingwa yera. Iruhande hari igiti kirekire iruhande y'iryo shure, ishure nziza cane y'akarorero.

Ama intebe nyinshi cane ziri mw'ishure zikozwe mu mbaho zikomeye i ruhande hari urubaho rwera rwanditse ko ibintu vyirabora hari n'ibintu vyinshi cane bitandukanye.

Umuryango wera wibiro vy'umuyobozi w'ishure vyubakishijwe amatafari aturiye bisakajwe n'amabati mashasha, kandi akomeye cane inzu nziza cane bubazwe ku buhinga bwa none.

Abanyishuri benshi cane babigeme bambaye muza ishure bambara hejuru amashati asa n'ubururu hasi amajipo nanyene asa n'ubururu bari imbere y'amashure yabo amashure meza cane asakaje amabati asa n'ubururu.

Inzu nziza cane n'abantu benshi gose, harimwo abana biga mu mashure mato mato bari mu kibuga. Ikibuga kinini cane kirimwo ivu risa n'ingina ngina.

Abanyeshure benshi cane bariko bariga, abanyeshure bakiri bato gose bambaye imyambaro y'ishure, imyambaro isa n'ivu. Kuruhande hari idirisha ry'ishure rifise ibiyo vya menaguritse.

Ikibuga kinini cane ciza cane bakiniramwo umupira w'amaboko, hakaba hari n'idarapo hagati kurica cuma, idarapo riri ku giti ikaba riri imbere y'amashuri meza cane yubatswe akaba ayo mashuri afise irangi ryera.

Urupapuro rucafye ko ibintu vyinshi bitandukanye ishoka isuka umuhoro n'inkorofani n'ibindi vyinshi bitandukanye ibikoresho bakoresha mu murima ahanini hari ivyo bavomereza.

Ivyuma bibiri bikikije ibarabara riduha mu nzu yo hejuru. Inzu yubatswe ku buhinga bwa kijambere, igeretse rimwe , isakajwe amabati mashasha kandi akomeye.

Amashure abiri yubatse gutandukanya mu mirwi ibiri, imwe ikaba isakaje n'amabati asa n'ubururu. Inyuma y'iryo, hari ibiti bire bire vyiza cane bifise amababi asa n'urwatsi rubisi.

Intebe abanyeshure bicarako nyinshi cane, ziri ahantu hanze. N' izo bari bashikirije ishure rimwe ngo bazozihe abanyeshure bazicareko. Inyuma y' izo ntebe, hari ibiti vyinshi cane vyiza birebire gose, vy' amababi asa n'urwatsi rubisi .

Urugo rw'ishure rwubakishijwe amatafari aturiye, rufise urugi rukozwe mu cuma rusize irangi ritukura n'izindi nzu nyinshi cane ziri inyuma y'ibarabara. Ibarabara rirerire ririmwo amamodokari abiri.

Imiyabaga myinshi cane iriko irakinira mu kibuga kinini kitagira ubwatsi ishinzemwo ibendera ry'Uburundi. Ibiti vyinshi cane kandi bifise amababi menshi. Ikibuga gifise umusenyi mwinshi.

Ibarabara rinini cane, rikikijwe n'ibiti birebire, iruhande hari ubwatsi bwinshi cane bugufi hari abantu benshi n'amabuye menshi, abantu bambaye impuzu zitandukanye.

Ibendera ry'igihugu c'uburundi rifise amabara atatu rishinze hagati mu kibuga, ikibuga kiriko kirakinirwa ko n'abana batobato bambaye impuzu z'ishure harimwo abigeme n'abahungu.

Inzu ndende cane yubakishijwe amatafari aturiye, n'urubaho abanyeshure bigirako, handitseko ibintu, nibara ryera, ningwa yera, hagati hacamwo imirongo yera nomunfuruka.

Ibiti binini cane kandi birebire bifise amababi menshi cane n'amabuye ari hasi harimwo utwatsi duke duke tugufi tugufi mw'iryo barabara.

Ishure rinini cane n'abana b'abanyeshure benshi, harimwo abambaye amashakoshi mu mugongo, bariko barataha. Abandi bari mu nyubakwa yo hejuru, inzu yubakishijwe amatafari aturiye.

Amashure maremare gose, ari ahantu hari ikibuga kinini cane, hari ibiti gifise Amashami maremare, ibicu vyinshi cane birimwo amabara asa n'ubururu.

Urubaho rwirabura rwanditseko urutonde rw'ivyigwa abanyeshure bakoresha mu kuza kw'ishure. Iruhande hari amatafari menshi cane yubatse iyo nzu aturiye n'amabati ayisakaye ni mashasha.

Urupapuro rumanitse ku ruhome, urupapuro rusa n'ivu, n'urundi rupapuro rusa, rwera, bimanitswe n'utuntu twirabura tubifashe ku ruhome

Ibikaratasi binini cane vyanditsek' indom' abaragi bakoresha mukuvug' indome zabo canke mukuyaga, harik' izirik' indome, izindi zikaba zirik' ibiharuro.

Umunyeshure ariko arakoresha imashine nyabwonko ariko ararondera ibintu ku mbuga ngurukana bumenyi arikumwe na mugenzi we ariko aramufasha kurondera ivyo bintu.

Ishure rinini cane rifise urugo, urugo rwubakishijwe amatafari aturiye, rufise n’intoboro nyishi cane zitonze kumurongo ukitse. N’igiti kinini kiri mubwinjiriro bwiryo shuri.

Ibitabo vyishi cane biri kumeza bitonze k'umurongo harimwo ibitabo bishaje cane gose n'abanyeshure harimwo umwigeme mwiza cane asa n'izuba riserutse n'umuhungu ariko aramuresha bicaranye.

Inzu nziza irimwo ibitabo vyinshi bitonze k'umurongo, biri mukabati hasi hasize isima, hari n'intebe nyinshi abanyeshure bicarako bariko barasoma.

Urubaho rwirabura ruriko Ibintu vyanditse vy'ibiharuro vyanditswe n'ingwa yera nibindi vy'amajambo vyanditswe n'ingwa y'umuhondo, ishure ryubakishijwe.

Ibitabo vyinshi cane biri mutubati bitonze ku murongo n'abanyeshure bariko barabisoma ibitabo biri ahantu henshi hatandukanye mutubati duto duto rwose.

Igicapo kiriko umupira intebe igiti ikaramu n'ibindi vyinshi bitandukanye rumanitse ku ruhome rubaswe mu matafari aturiye n'isima rikomeye cane.

Intebe nyinshi cane zishaje ziri mwishure munzu nini ishaje isakaje ivyatsi, iruhande hari urubaho abanyeshure bigirako rusize ibara ryirabura.

Idirisha rinini cane ririko ibiyo vyinshi, ku mpande zimwe zimwe n'izindi mpande zitariko ibiyo, hari n'isima hejuru yayo risize ibara risa n'umuhondo, inzu nini cane isakajwe amabati.

Umwigisha ariko arigisha ikirundi kurubaho rwirabura rwanditseko ibintu ningwa yera ariko arigisha abanyeshure benshi cane biga mumashure matomato.

Intebe zo kwicarako zinini cane, nziza cane ziri mw'ishure, bashobora kuzicarako ari:babiri ,batatu ,canke barenga kugira ngo bakurikirane ivyigwa neza, inyuma y'izo ntebe hariho kandi kibaho cirabura bakoresha abigisha mu kwandikako imyimenyerezo n'ibindi.

Inzu nini cane yubakishijwe imbaho, iruhande hari igiti kirekire n'imboga nyinshi cane zarimwe kandi zeze zigeze gufungura, iruhande hariyindi nzu isakajwe amatafari aturiye.

Abantu benshi cane bahagaze impande y'imodoka ziri mu bwoko bwa toyota bari mu kibuga kirimo amabuye atonze ku murongo iruhande hari ibiti birebire bifise amashami agororotse.

Umuryango w' icuma usa n' ubururu igiti kinini cane gifise amashami mare mare n' amababi menshi ibicu vyinshi cane bifise amabara asa n' ubururu n' amabara yera.

Igikaratasi c'igipapuro kiri ahantu ku ruhome kimanitse, kikaba gisa n'umuhondo, kikaba kigabuye mu bupande bwinshi bushika kuri butandatu, kimwe kimwe cerekana akamaro kaco, hakaba hariko n'igicapo cerekana ivyari vyo.

Intebe nyinshi cane nziza zirezire ziri mw’ ishure bazicarako ari babiri ,batatu canke barenga hama bakashobora gukwirikiran’ivyigwa bamerewe neza .Inyuma y'izo ntebe hariho nikibaho cirabura gose bakoresha mu kwandikako

Akazu gatoya gafise imiryango y'ibibaho, akazu kaboneka ko ari akazu ka sugumwe gafise amabati matoya nyene asakaje amabati yera, inyuma yako kazu hari ibiti birebire gose vy'amababi asa n'urwatsi rubisi.

ibarabara rikikijwe ibiti vyinshi cane ibarabara rifise amabuye menshi n'ibiti birebire birikikije hagati haca itsinga ndende cane zitwara umuyagankuba

Uburiro bwiza cane busa n'uburiro bw'umugabo bita patrike bufise imeza nziza cane ziriko ibitambara bifise amabara atandukanye imeza ya mbere ifise igitambara gisa n'ubururu iyakabiriye igitamba mbara gisa n'umuhondo ya gatatu igitambara gisa n'umweru.

ibarabara rirerire cane ririmwo amabuye n'ibiti byinshi cane bica ko intsinga z'amatara n'utwasi turi mu kibuga abanyeshuri bakinirako bariko bataha baca mw'iryo barabara

Inzu ishaje cane; ishure rinini rwose ariko rishaje. Hejuru hari ibiti vyaheze n'amabati yatobaguritse n'intebe zimeze nabi rwose.

Akazu kare kare gasakajwe utubati tugufi, n’igiti kire kire kigasumba gifise amashami mato mato gose, n’amashurwe akikiije ibarabara rija kuri ako kazu, n’inzu zisakajwe amategura.

Inzu nziza cane yubatswe kijambere ifise ivyuma bisa n'ubururu, ifise ikibuga kinini kirimwo ivu n'igiti kirekire gifise amababi asa n'icatsi.

Abantu benshi cane bariko baragenda bava mwishure batambaye impuzu z'ishure bagiye kwurira imodokari, imodokari isize ibara ryera n'ibara risa n'ubururu munsi yayo.

Intebe nziza cane banyeshure bicara ko mw'ishure zikaba ari zirezire bashobora kuzicara ko ari babiri batatu canke barenga .Gutyo bagakurikirana ivyigwa bameze neza bicaye neza ikaba ngaho ari nyinshi cane.

Ishure rinini cane n'abanyeshure bariko barakinira kucuma co kw'ishure. Ishure ryubastwe kijambere rifise urugo rwubakishijwe amatafari aturiye n'ibiti vyinshi cane.

Ubwinjiriro bw'ishure rire rire gose ry'inzu yubayswe kijambere iriko amabara yera ku mirongo imuryango usize ibara ritukura n'ikibuga kinini cane.

Ikibuga kinini cane co gukiniramwo umupira w'amaguru n'ibicu vyinshi cane hejuru bisa n'ubururu, harimwo n'amabara yera. Ikibuga kirimwo ubwatsi, uruhande rumwe ata bwatsi burimwo.

Inzu nini cane yubakishijwe amatafari aturiye, isize isima hagati haca imirongo ibiri, umurongo ukitse n'umurongo ushinze hamanitseko impapuro zibiri.

Ishuri ryakijambere ryubatswe neza cane rigeretse kabiri hari abanyeshuri beshi imbere yayo mashuri hari n'idarapo ry'Uburundi hagati mu kibuga n'igiti kirekire gifise amababi asa n'urwatsi rubisi

Ikibuga c' umupira w' amaboko ciza cane kiri inyuma y'inyubakwa nziza igeretse kabiri ifise amadirisha menshi asize ibara ryera ikaba iyo nyubakwa isakajwe n' amabati atukura hepfo y' iyo nyubakwa hari igiti ciza cane kire kire gose.

Ibiro vya komine yingozi bikaba bigizwe namabara asa nurwatsi rubisi hamwe namabara yumuhondo ikaba yubatse kijambere igeretse rimwe hakaba hariho nabanyeshure benshi nabandi bari bagiyeyo

Ibarabara ririmwo ivu ryishi cane, rikikijwe n'igiti kirekire gose kandi kinini mubwaguke, gifise amashami menshi cane adaharurika, ibarabara ririmwo amabuye .

Igiti kirekire c'ishurwe kiri ahantu mwi barabara rija ku nzu. Inzu isakajwe amabati asa n'urwatsi, ifise amadirisha asize ibara risa n'ubururu.

Intebe nyinshi cane ziri mwishure intebe zisa neza kandi nshasha zitaricagwako n' abanyeshure mwishure ryiza cane risakajwe amabati meza kandi ryubatswe kijambere.

Imodokari zibiri ziri mu bwoko bwa Ruba express, zifise amabara asa n'ubururu n'amabara yera, n'ikibuga kinini cane kirimwo ubwatsi n'ibiti birebire gose.

Ibendera ry'igihugu c'Uburundi riri kumwe n'ibendera ry'igihugu c'Ububirigi, iruhande hari inzu ndende cane yubatswe n'amatafari aturiye n'ibiti vyinshi cane bikikije iyo nzu.

Inzu nziza cane bibakishijwe amatafari aturiye ifise idirisha rinini cane ririko ibiyo vyamenaguritse n'ibiyo bikiri bishasha hariko isima musi idirisha ry'ibara ryera.

Umuryang' usiz' ibara risa n' ubururu hamanitsek' urupapuro rw' ikirangaminsi, inzu yubatswe n'amatafar' aturiye, n' isima, n' inzugi zikomeye cane yubakishijw' amabati mashasha.

Ishure ryiza cane ry'akarorero, ryubatse kijambere, igorofa ryiza cane rigeretse kabiri. Rikaba rifise amabara atandukanye: ay'ubururu, ayatukura uri n'ayandi asa n'umuhondo hakaba hari n'abanyeshure beza cane b'abana baryigako.

Ibitabo vyinshi cane bitonze kumurongo kukabati, akabati gakozwe mumbaho zikomeye cane kandi nziza, n' ubundi busaho burimwo ibitabo vyinshi cane hasi hasize isima ritukura.

Inzu ndende cane yubakishijwe amatafari aturiye isize amarangi ku mirongo itandukanye irabagirana, kandi hari itangi ry'amazi rinini cane ryuzuye amazi iruhande hari ibicu vyinshi cane.

Ikibuga kinini cane kirimwo igiti kigufi, ikibuga gikikijwe n’amashure menshi cane afise amabati mashasha, hirya hari imisozi miremire iriko ibiti vyinshi n’ibicu hejuru vyinshi gose.

Idirisha rinini cane rifise ibiyo vyinshi vyamenaguritse, idirisha risize ibara ryera, inzu yubakishijwe amatafari aturiye kandi yubakishijwe n'isima.

Inzu nziza cane yubatswe kijambere, iruhande hari ibiti biyikikije, ifise amadirisha manini ariko ibiyo n'umuryango ukozwe mu mbaho zikomeye cane.

Umunyeshure ariko aragenda aca mu kayira k'ishuri amanuka ataha. Hasi hari ikibuga co gukinirako umupira w'amaguru. Ishure ryubatswe ku buhinga bwa none , kijambere.

Abanyeshure bambaye impuzu z’ishure harimwo amashati yera n’amapantaro asa n’umugina, impande hari inzu nziza cane yubatswe n’amatafari aturiye asakajwe amabati mashasha.

Urubaho rwanditseko indome n'amabara atatu atandukanye ,ibara ritukura ibara risa n'umuhondo n'ibara rigomba kwera ,hariko urutonde rw'ivyigwa bigirako.

Ibarabara rire rire cane risa n'ivu rifise ubwatsi bukeyi iruhande iburyo hari inzu nziza cane ishaje n' ibiti inyuma y' iyo nzu bire bire.

Umusozi muremure cane n'abanyeshure b'abigeme batatu bawuhagazeko hirya hari ibicu vyinshi cane n'ibiti birebire vy'amashami agororotse ubwatsi bwinshi cane bushashe hasi umusozi ufise umusenyi.

Ikirango canditseko ishure y' iBubanza gisize ibara ryera n' ibara risa n' umuhondo hariko ikimenyetso c' igihugu c' Uburundi n' ibitoki hakurya y' ico kirango.

Abanyeshure benshi bambaye impuzu z'ishure bariko baca mw'ibarabara ry'ishure ririmwo amabuye abandi bambaye amasakoshi bariko baraja mw'ishure.

Urubaho rwirabura rbakunda kwandika ko babigisha mu kwigisha abanyeshure mu kubaho iminy ibimenyerezo abanyeshure na bo bakaabaarwandikako bariko barakoranyamyimenyerezo ari handitse ko itari ikitukezeko mbere uko ico kibaha.

Ibikoresho vyo gucisha imirongo mu mashure biteretse ku meza, biri kumwe n'ikaramu itukura n'udupapuro twera twinshi n'igikombe co kunwa amazi ku meza ndende cane ikozwe mu giti.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye iruhande hari intebe iri hasi kw'isima n'ibiti vyinshi cane iruhande hari ikibuga co gukiniramwo u mupira w'amaguru.

Intebe nyinshi cane ziri mwishure nimbaho bigirako zisize ibara ryirabura zanditseko ibintu vyera vyanditswe ningwa yera hasi hasize isima

Urubaho rwirabura ruriko ibintu vyanditse n'ingwa yera iruhande hari urukuta rusize ibara ryera hasi hari isima isize ibara risa n'umugina iruhande hari abanyeshuri beshi cane.

Umuryango usize ibara ritukura, inzu yubakishijwe amatafari aturiye n' isima, inzu isakajwe amabati akomeye kandi mashasha, umwigisha ariko arigisha abanyeshuri.

Inzu nziza cane yubakishijwe amatafari aturiye, inzu ifise amabati ashaje, imboga ziteye iruhande yiyo nzu kandi zimeze neza cane.

Ikirango c'ishure ge shingiro rifise urugo gubakishijwe amatafari aturiye n'isima hejuru y'uro rugo ibiti birebire cane biri mu bwoko bw'ibigazi n'ibindi biti indani bibiri mu bwoko bw'amashurwe.

Ibarabara ryiza cane rija ku kigo bita sait spirt iruhande hari uburiro bw'umugabo bit Patric n'ibiti vyishi cane iruhande yiryo shuri.

Ikibuga kinini cane ikibuga kitagira ubwatsi gifise ubwatsi bukeya kumpera zaco namazu menshi cane agikikije amazu yubatse ya kijambere asizwe namarangi meza cane

Urubaho gwirabura gwanditsek' ibintu n' ingwa z' amabar' atandukanye: ingw' isa n' ubururu, ingw' itukura n' ingwa yera, igifaransa kiriko kirigwa n' abanyeshure benshi batandukanye biga mu mashure matomato.

Abanyeshure bariko baruruka ivyuririzo bururuka baja hasi ku nzu igeretse kenshi. Bambaye amajipo asa n'ubururu n'ishati isa n'ubururu. Ahetse n'ishakoshi abikamwo ibikoresho vyiwe vyo kw'ishure ; ishakoshi yirabura.

Abanyeshuri babiri bari basohotse urupangu basohotse ishuri, Ishuri ryubatse kijambere rigeretswe ikaba ifise umuryango usa n'urwatsi ikaba ifise n'amadirisha asa n'ayirabura.

Ishure rishaje cane ryanditseko urudome B, urudome v, n'urudome w iruhande hari intebe nyinshi cane ziri indani muriryo shure.

Inzu nziza cane yubakishijwe isima .Isima isize ibara ryera nibara risa nubururu munsi, numuryango usize nibara risa nivu hasi hasize isima numuryango ukomeye cane uriko ibiyo.

Inama yakoranije abakorera imana abikorera utwabo nabanyeshure biga muza kaminuza bahuriye munama imwe bariko bariga ingene boteza imbere igihugu cabo

Inzu nziza cane igeretse kabiri isakajwe amabati meza cane iruhande hari ibicu vyinshi n'ikibuga kirimwo imodokari y'ibara ryera n'amapine yirabura.

Ibendera ry'igihugu c'Uburundi rifise amabara atatu, , ibara ritukura, ibara ryera n'ibara risa n'urwatsi, n'inyenyeri zitatu hagati, rishinze hagati mu kibuga.

Ishakoshi yirabura nini cane iteretse ahantu kunzu inzu isize isima isize no kuruhome isima yera namadirisha asa nubururu hanze hari ibabarara rirerire cane nigiti

Imodokari isize irangi ryera, iruhande hari ibiti vyinshi cane biyikikije, musi yivyo biti hariho imodokari ziri mubwoko bwa Toyota, ibendera ry’igihugu c’Uburundi rishinze hagati mukibuga .

Inzu nziza cane iri mu bwoko bugeretse iruhande hari imodoka iri mu bwoko bwa Ractisi yera iruhande hari ikibuga kirekire gose kirimwo utwatsi twumye n'ibiti birebire biyikikije.

Ibarabara rirerire cane n'ikibuga kinini ricamwo igiti kirekire kivyibushe kandi gifise amababi menshi n'ibindi biti bigufi bigufi. Hagati mu kibuga hashinze ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Ibarabara ririmwo amabuye, n'ibiti birebire cane biri mu bwoko bw'amashurwe, bikikije iryo barabara, n'ibindi biti biri iruhande y'iryo barabara biri mu bwoko bw'ibigazi.

Intebe nyinshi cane ziri mw'ishure, ishure ryubakishijwe isima rikomeye cane, rifise amadirisha yegeraye amabati afise ibiyo vyinshi bitandukanye kandi birebire.

Intebe imwe iri hanze y'ishure, ishure ifise umuryango wera n'idirisha ryera, haciyemwo umurongo usize ibara risa n'ubururu hasi hari isima rikomeye cane.

Igiti ciza cane gifise amashami menshi atandukanye gifise amababi yiyarwatsirubisi kiri hagati mu kibuga kibuga ciza cane kirimwo n'ivyatsi kaba hariyo n'umunyeshure yambaye muzuzo kw'ishura.

Inzu nziza cane iri iruhande y'ibarabara ry'ikaburimbo ibarabararirikoricamwo nk'imodoka iri mu bwoko bwa probuksi ifise ibara rera urugo rw'amatafari aturiye harimwo ibisoko.

Imiryango n'amadirisha bifise amabara asa n'urwatsi rubisi, bigize amashure matomato abanyeshure bakoresha mu kwigiramwo yubakijwe kijambere n'amatafari meza ahiye neza.

Ishure ryiza cane risiz' isima ririmwo n' intebe zikozwe mu vyuma no mu mbaho, ishure rifis' amadirisha manini kandi maremare gos' afis' ibiyo.

Ikibuga kinini cane, kirimwo umusenyi ,nibiti birebire bifise amashami agororotse nibicu vyinshi cane birimwo amabara yera nurugo rwubakishijwe amatafari aturiye rufise intobore zera.

Ibiti vyinshi birebire gose bifise amababi namashami menshi amababi asa nurwatsi rubisi biri mumashure menshi meza hagati mukibuga hariho nidarapo ryuburundi

Inzu nziza cane yubakishijwe amatafari aturiye n'igiti kirekire gifise amababi meza cane kiri m'ubwoko bw'amashugwe; inzu isize isima ifise n'intoboro kumpome zayo.

Ibitabo vyinshi cane biri mu bubati, ububati bukoreshejwe ivyuma bisize ibara risa n'ubururu n'imeza isize ibara risa n'ubururu, iriko igitabo kinini cane.

Abanyeshure babigeme bambaye impuzu z’ishure, amashati yera, hasi naho bambaye ivyirabura, bari bicaye kuntebe nziza cane zinini gose zo abanyeshure bicarako mugukurikirana bakaba bariko barakora ikibazo.

Inzu nziza cane iri iruhande y'ibiti birebire, bifise amashami agororotse. Ibendera ry'igihugu c'Uburundi rihagaze hagati y'ivyo biti.

Amasafuriya menshi cane ari ku ziko barateka, ahantu hari umwijima munini cane kandi hari n'amadirisha atabona neza, inzu ishaje cane ifise amabati yaguye ingese.

Inzu nziza cane ifise amadirisha atatu, idirisha rimwe rifatanye n’umuryango, umuryango usize ibara ritukura, n’imbuga irimwo ivu nyinshi n’ibicu.

Imodokari yiraburabura iri mukibuga Hagati .ikibuga kirimwo umusenyi nutwatsi dukeyi iruhande hari mashure mashasha asakajwe amabati mashasha.

Ikiranzi c'ishure y'ibubanza, ishure nziza cane. Ikiranzi gisize ibara ryera, kiriko ibimenyetso vy'igihugu c'uburundi. Ibiti vyinshi cane n'ibitoke inyuma yaco.

Imodoka nyinshi zitandukanye ziri mu kibuga zifise amabara atandukanye hariho izirabura, izera, izisa n'ubururu zikaba ziri ahantu hari ibiti inyuma yazo ibiti vyiza cane birebire rwose vy'amababi asa n'urwatsi rubisi.

Ibendera ry’igihugu c’uburundi, rishinze hagati mukibuga bakiniramwo umupira rishinze kucuma, ikibuga kinini cane kirimwo utubuye duto duto iruhande hari ishure rirerire.

Urubaho rwo kwigirako rwanditseko ibintu vyanditswe n'ingwa yera urubaho rwirabura rumanitse ku ruhome rw'inzu, uruhome rusizwe irangi ryera.

Ibarabara rirerire ririmwo amabuye n'ibiti vyinshi cane birikikije nutundi tuzu twinshi dusakaje utwatsi nibindi biti bigufi bigufi n'vyatsi vyinshi cane.

Igiti gisagaraye neza cyiza cane, camababi asa nurwatsi rubisi kirekire kiri Hagati mu kibuga .Mu mashure yubakishije amategura ,asakarije amatigura. amashure bigiraramwo abanyeshure akikijijwe nivyuma bisa nubururu.

Ibarabara rikikijwe n’ibiti vyinshi cane Kandi bigororotse, hejuru hari ibicu vyinshi, muriryo barabara hashinzemwo igiti kiriko ibendera ry’uburundi, rifise inyenyeri zitatu hagati.

Igiti kirekire cane gihagaze i ruhande y'akayira kaja mu nzu yubakishijwe amatafari aturiye n'amabati y'ibararisa n'icatsi kibisi igiti kirekire cane.

Ibendera y' igihugu c' Uburundi, rishinze hagati mu kibuga, iruhande hari urugo ryubakishijwe amatafari aturiye, n' inzu ndende cane itaraheza kwubakwa.

Idirisha rinini cane risize ibara ryera rifise ibiyo vyinshi harimwo ibiyo vyamenaguritse inzu yubakishijwe amatafari aturiye, kandi isakajwe amabati akomeye.

Ishure ryiza Cane Kandi rinini rirerire, rifise ikibuga kinini cane, Kigali gira ubwatsi murico kibuga Hagati hashinze ibendera ryu Burundi ibendera rifise amabara atatu ninyenyeri zitatu Hagati.

Abanyeshure benshi cane bambaye impuzu zera n' impuzu zirabura, harimwo abigeme n' abahungu bariko bariga, imbere hari urubaho rwirabura rwanditseko ibintu n' ingwa yera.

Imodokari zibiri ni ni cane zifise amabara yera n'amabara asa ni'ubururu iruhande hari ibiti birebire cane iruhande hari n'ibarabara risize isima.

Inzu nziza cane ishaje, irimwo intebe nyishi ifise Amadirisha maremare yagutse afise ibiyo, inzu isize isima, inzu ifise imbaho nyishi cane n'imiryango ikozwe mu mbaho.

Ibarabara rirerire cane harimwo umwige muremure gose n'umwana iruhande hari umuryango w'icuma ushaje cane waguye ingese n'igiti kirekire gifise amashami y'intaharugwa.

Ikibuga kinini cane kirimwo abanyeshure basa neza bambaye impuzu z' ishuri , n' ishuri rinini rigeretse, ricamwo imirongo yera, ikibuga kirimwo utwatsi dukeyi, ikibuga bakiniramwo umupira w' amaguru.

Urubaho gwirabura rukozwe mumbaho gwanditseko ibintu vyinshi n' ingwa yera iruhande hari igiti kire kire iruhande y' iryo shure inzu yubatswe mu matafari akomeye kandi aturiye.

Urubaho rusize irangi ryirabura rwanditseko ikibazo abanyeshure bariko barakora vyanditswe n'ingwa yera, inyuma hari izindi mpapuro zimanitse hejuru.

Ikibuga kinini cane kirimwo ubwatsi butobuto, n'abantu b'abanyeshure bahagaze ku musozi w'ico kibuga, bariko baratera inkuru, n'ibiti birebire bifise amashami, n'ibicu vyinshi.

Ibitabo vyinshi Cane biri mukabati nibindi bikoresho vyinshi cane harimwo indobo ,akabido, namacupa yinzoga kuru hande munzu nziza cane isize isima.

Igiti kinini cane gifise amababi meza nk'ay'amashurwe iruhande hari inzu babamwo, isakajwe amabati asa n'urwatsi rubisi, n'ubwatsi bwinshi cane iruhande y'iyo nzu.

Inzu nziza cane y'ishure igeretse yubatse kijambere yubakishijwe n'amabati yera hari abanyeshure inyuma ku kibuga bambaye impuzu zitandukanye bari mu mirwi itandukanye harimwo abahungu n'abigeme.

Ibarabara ririmwo umusenyi mwinshi cane n'utwasi dukeyi ririmwo igiti kirekire c'amashami agororotse hakurya hari ibicu bisa n'ubururu birimwo n'amabara yera.

Ikibaho cirabura cane kiri mw'ishure bakoresha mu kwigishirizako abanyeshure. Umwigisha agikoresha mu kwandikako ivyigwa canke iyindi myimenyerezo isanzwe, hari n'intebe nyinshi abanyeshure bicarako.

Ibendera ry'Igihugu c'Uburundi n'ibendera ry'ubumwe bw'abarundi ayomabendera uko arabiri ashinze ahantu hahurira amabarabara abiri harimwo amabuye.

Igiti kire kire cane gisagaraye gifise amashami menshi n' amababi meza cane asa n' ugwatsi rubisi kiri hagati mukibuga ikibuga kiri impande y' amashure meza cane yubatse kijambere ageretswe.

Umurima munini cane w'amashurwe harimwo ibiti bibiri birebire vy'amashami n'umuntu, ariko aratambuka aca mu kibuga ikibuga kirimwo umusenyi n'ibicu vyinshi cane hejuru.

Urubaho rwirabura rwanditseko urutonde rw'ivyirwa ruhometse kunzu ,inzu y'amatafari aturiye yubakishijwe kandi isima, urubaho rwanditsweko ibintu n'ingwa zitandukanye

Ibarabara rirerire cane ririmwo ubwatsi bukeyi butandukanye harimwo imodokari isize ibara ryera ,iruhande hari abagabo babiri bariko baragenda.

Inzu nziza cane ihagaze neza iruhande hari imodokari isize ibara ryera n'igitutu imbere kitaboneka neza n'ibiti inyuma y'iyomodokari biri mw'ishuri.

Ibendera ry'igihugu c'Uburundi rifise amabara atatu n'inyenyeri zitatu hagati mw'ibarabara rirerire rikikijwe n'amashure abiri asakajwe n'amategura.

Ibiti vyiza cane birebere rwose fise amababiri asa n'urwacu bibisi bibiri biri ku musozi umusozi uriko abanyeshure batatu harimwo abigemeye n'umusore umwe bambaye impuzu z'ishure harimwo ijaipo zitukura n'imipi n'amashati asa n'umuhondo.

Imodoka nziza cane iri mu bwoko bwa toyota iri ahantu hari izindi modoka nyinshi rwose ahantu hari amazumaremare n'ibiti vyinshi, kandi birebire n'ibicu hejuru.

Ibarabara riri hagati y'amazu abiri ageretse rimwe. Amazu yubatswe ku buhinga bwa none yubatswe n'amatafari aturiye , asize imirongo yera.

Ikivuga kinini cane abanyeshuri harimwo abigeme n'abahungu bariko barataha, iruhande hari inzu nini cane isize amabara yera yobaswe mu matafari aturiye.

Inzu nziza cane ifise umuryango wera uriko ibiyo. Inzu yubakishijwe amatafari aturiye isize isima hasi, hanze hari izuba riserutse.

Ibarabara rirerire cyane. riri iruhande y'inzu risize isima inzu yubakishijwe n'amatafari aturiye ifise amadirisha atukura n'umuryango utukura.

Ibiti vy'amashurwe binini cane, iruhande hari impene iriko irarisha ubwatsi, n'inzu nziza cane yubatswe kijambere ikomeye isize isima, isakajwe amabati atukura.

Ibarabara ry'ikaburimbo, rifise ibiti birebire ,iruhande hari izindi nzu nyinshi cane, n'ingo zubakishijwe amatafari aturiye, zisizwe ibara ryera n'ibara risa n'ubururu.

inzu nziza cyane yubastwe kijambere igerestwe gatatu harimwo abanyeshure bambaye impunzu z'ishure zitandukanye harimwo abambaye amashati yera n'abambaye amashati yirabura

Inzu nini cane ifise urubaho rwirabura abanyeshure bigirako n'intebe nyinshi cane ziri mu kirasi bigiramwo, inzu yubakishijwe n'amatafari aturiye, ifise umuryango usize ibara risa n'ivu.

Ishure ryubatswe kubuhinga bukomeye cane, ishure ryubakishijwe amabuye ku mushinge, impome zubakishijwe amatafari aturiye hejuru ishure risakajwe amategura kandi akomeye cane.

Urugo rw'amatafari aturiye, ruri iruhande y'ibarabara ry'ikaburimbo, ririko riracamwo umuduga usa n'ubururu ufise n'ibara ryera, iruhande hari ibicu vyinshi cane, n'ibiti birebire n'ikibuga indani.

Inzu nziza cyane yubakishijwe amatafari aturiye, ifise idirisha ririko ibiyo vyamenaguritse, idirisha risize ibara ryera hariko isima hasi.

Ibarabara rirerire cane, ririko ibiti birebire, n'urugo rw'amatafari aturiye, n'igiti kirekire gose, n'ibicu hejuru birimwo amabara yera, n'amabara asa n'ubururu.

ibarabara rirerire cane kandi ryubakishijwe amabuye, n'ikirangamisi kiri kuruhande n'ibiti vyinshi cane kandi bigororotse ,hari ikintu kiranga inzira.

imodokari iri mu bwoko bwa proboxs iri mu kibuga kinini cyane kirimwo umusenyi iruhande hari urugi ruja mpishure ishure ririmwo ibiti birebire cyane

Abanyeshure benshi cane bambaye impuzu zera harimwo abigeme benshi n'abahungu bake bicaye ku ntebe mw’ishure, ishure ritarimwo umwigisha umunyeshure umwe ariko arakora ibintu kurubaho.

Abanyeshure benshi cane bambaye muzu z'ishure bariko barataha bava kw'ishure ishure ryubasweho ikija mbere ryubakishijwe amatafari aturiye size ibara ryera hejuru hari ibicu vyinshi.

Icuma batera mw’ibarabara, kikaba cerekana ivyo garagaza nk'ishure shure shure ry ‘iBubanza rikaba ryerekana ko ari ishure ry'akarorero ryiza cane rizwi n'amategeko imbere ya Leta.

intebe nini cyane kandi nyinshi zicuritse ziri mwishure ishure rifise amadirisha ariko ibiyo n'urubaho rwirabura cyane inzu yubatswe n'amatafari aturiye

inzu yubakishijwe amatafari akomeye cane iruhande hari ibarabara rirerire n'ikibuga kinini cane bakiniramwo umupira w'amaguru hari igiti kirekire cane gifise amashami agororotse n'ibicu vyinshi

Amashuri menshi cane, yubatswe kijambere, akaba atandukanye ingene yubatswe. Hamwe asakaje n'amategura ayandi asakaje n'amabati yera. Imbere yayo mashuri n'inyuma hari ibiti, ibiti birebire gose.

Abantu benshi bariko baravuza ingoma, abantu bambaye impuzu zisa n'ibendera ry'igihugu c'uburundi n'abandi bariko barabafata amasanamu.

Ikibuga kinini cane giteye igomwe kiri iruhande y'ishure shingiro ishure ryubatswe kijambere rikikijwe n'ibiti vyinshi cane kandi birebire biri mu bwoko bw'amashurwe akura cane, hagati hashinze ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Ibendera ry'igihugu cub'Uburundi, rishinze ku kibuga gito gikikijwe n'ibiti birebire cane vy'amashami menshi, n'inzira irimwo amabuye atonze ku murongo.

Inzu nziza Cane ifise amadirisha yubatswe nivyuma bikomeye cane . Inzu ifise umushinge ukomeye isakajwe amabati ifise ibiti iruhande biyikikije.

Umuzungu w'umwigeme mwiza cane asa n'izuba riserutse ntabeshe, iruhande hari umwirabure mubi gose, n'intebe nyinshi cane harimwo izishaje na nshasha, iruhande hari imboneshakure nini cane.

Inzu ishaje cane ifise amabati ashaje, iri iruhande y'ibarabara rirerire, ahantu hari ibiti vyinshi vy'amababi menshi gose ,iruhande hari utwatsi tugufi.

Inzu ndende cane yubakishijwe amatafari aturiye iruhande hari ikibuga co gukiniramwo umupira w'amaguru. Ikibuga kirimwo umusenyi hejuru hari ibicu vyinshi.

Abanyeshure benshi cane bari kumwe n'abayobozi babo harimwo ababikira n'abandi bikorera utwabo bari mu nama. Abo banyeshure bambaye amashati yera n'amapantaro asa n'ubururu.

Ishure rinini rifise ikibuga kirimwo umusenyi, hashinzemwo igiti kiriko ibendera ry'igihugu c'uburundi rifise amabara atatu, ibara ritukura, ibara ryera n'ibara risa n'icatsi kibise.

Ibarabara rirerire ry'ivu ririmwo utwatsi dukeyi ku mpande zimwe zimwe, rikikijwe n'inzu nyinshi cane, iruhande hari n'ibiti bitobito n'ibicu vyinshi cane birimwo amabara yera.

Idirisha rirerire ririko ibiyo. Hanze hari ibiti birebere cane n'izindi nzu zigeretse ziriko zirubakwa zitaraheza kubakwa, n'utwatsi twinshi cyane.

Ivyatsi vyinshi cane n'inzu idasakaye inzu yubakishijwe amatafari aturiye inyuma hari imisozi iriko ibiti, ibiti bire bire gose.

Ikibaho kiri mbere y'ishure, aha kikaba canditseko ibintu vyinshi cane, bakaba bacandikako bakoresheje ingwa. Umwigisha ashobora kwandikako imyimenyerezo canke ivyigwa ashaka kwereka abanyeshure bose.

Inzu ndende cane, ifise ibarabara rirerire, inzu yubatswe n'amatafari aturiye, iruhande hari ibiti birebire vy'amashami agororotse.

Ibiti vyiza cane bisagaraye biteye kijambere n'amababi yavyo asa neza cane, asa n'urwatsi rubisi, bikaba ivyo biti biri imbere y'amashure, amashure afise amabati asa n'ayatukura. Musi y'ivyo biti hakaba hariho igitungwa c'impene.

Ikibuga ciza cane hagati mu kibuga hari dalapo ry'uburundi hari n'ibiti vyinshi birebire za mababi asa n'urwatsi rubisi hamwe n'ibirasi bigiramwo vyinshi cane.

Ibikogwa vyo kwubaka vyariko birakogwa bikaba vyari vyatewe iteka n' umukuru w' igihugu abandi bariko baramufasha bari bambaye impuzu zitandukanye harimwo izubururu nawe akaba yari yambaye impuzu yera n' iyirabura.

Umwubatsi yambaye impuzu zakazi impuzu isa n'ubururu n'impuzu isa n'umweru yambaye inkufera isa n'umuhondo, ariko arubaka inzu ahereye ku mushinge.

Abakanishi batatu harimwo umwigeme umwe n'abasore babiri bariko barahimbura ivyuma bambaye impuzu z'akazi impuzu zisa n'ubururu umwe, ariko arakata icuma.

Abakozi bomugisata cubushakashatsi bambaye impuzu zisa nurwatsi rubisi bakaba bambaye impuzu kandi nziza cane bakoresha mukugira ngo bikingire ibindi bintu vyobatuma bamera nabi bakaba bavyambaye no kumutwe

Abantu benshi harimwo abigeme n' abagabo bambaye impuzu zisa bakaba bariko barakora igikogwa co gusiga amarangi kubintu haba kubibaho canke kubipapura gutyo bigashariza inzu canke ibindi bintu.

Umuzungu ariko arigisha umunyeshure, imbere yabo hari ibikoresho biteretse ku meza, imeza ikoreshejwe mu biti kandi ifise amaguru y'ivyuma. Inyuma yabo hari imboneshakure nini cane.

Abanyeshure bariko bariga bakoresheje imboneshakure, n' umwigisha wabo ariko arabereka ivyo biga muriyo mboneshakure , mw' ishure rinini cane , ririmwo intebe nyinshi zigaragara.

Abanyeshure bariko barakurikirana ivyigwa biriko biratangwa n'abagenzi babo, hakaba harimwo abanyeshure b'abahungu n'abandi b'abigeme. Bamwe bambaye imipira yera, abandi imipira yirabura. Imbere y'abo banyeshure hariho n'abazungu bariko barabakurikirana.

Abigisha bane harimwo umwe yambaye impuzu y'akazi yera bambaye ibirato vyirabura kandi bose babagabo bahagaze ahantu imbere y'ishuri. Ishuri ryubakishije amatafari aturiye.

Abatetsi bariko barateka inrya ziryoshe cane bambaye umwambaro w' abatetsi harimwo inkofero yera n' amashati yera bambaye n' udufukamunwa ku amazuru no kumunwa bafise amasorori.

Abanyeshure biga imyuga harimwo abasore n' abandi bahungu batarakura gose bakaba bari imbere y' amameza bariko barakurikirana ivyigwa vyo gukora ivyuma ivyuma vyimodoka nibindi vyuma bitandukanye.

Umukanishi ariko araterateranya ivyuma, yambaye impuzu isa n' ubururu, ariko arakata ivyuma akoresheje ikindi cuma, iruhande hari imeza zibiri ariko arabikorerako.

Abanyeshure biga muri kaminuza yu Burundi , bariko barapomp' imiti, bapomp' imboga barimye, bambay' impuzu zera, umwe n' umwigeme uyundi n' umugabo.

Abanyeshure bariko bariga bakoresheje ibikoresho vya kijambere harimwo imashini nyabwonko n'ibindi bikoresho vyinshi bakoresha mu gufotora, mu kurungika no mu gufata amasanamu canke gufata amajwi n'ibindi. Bakaba ari abanyeshure bari bambaye n'ubufukamunwa, bakaba bari imbere n'umwigisha wabo.

Abasore batatu bambaye impuzu, amataburiya, akaba ari impuzu z'akazi asa n'ubururu bakaba bariko bakora ibikorwa vyabo vyokubaza bakaba bambaye n'ubufukamunwa bufise ibara ryera.

Abakanishi batanu, harimwo abigeme batatu n'umugabo umwe, bariko barakora i mashini yapfuye, imashini nini cane isize ibara risa n'icatsi kibisi.

Abantu benshi cane harimwo abigeme, harimwo abanyeshure n' abandi bantu basanzwe, bari bakoraniye ahantu imbere yabo hari umuntu w' umufotozi ariko arabafotora akaba yari yambaye ikoti yirabura.

Abanyeshure bane b' abahungu umwe yambaye impuzu z' ubuganga abandi bambaye amashati bambaye n' ibirato bisa bisize irangi ryirabura bahagaze imbere y' ishuri.

Umukuru wigihugu ari gukora ibikorwa rusangi ariko aracanga isima numusenyi namabuye mato mato nabandi bubatsi bariko baramufasha bamwe bariko barasomba isima

Umukanishi ariko arakora imashini akata n'ivyuma biri ku meza, imeza ikozwe mu mbaho no mu vyuma. Ni inzu nziza cane isakajwe ivyuma vyinshi n'amabati.

Abakanishi bambaye impuzu z'akazi bariko barakora ivyuma vy'imodokari yapfuye. Bayimanitse ku migozi hejuru bariko bararaba ivyuma vyayo vyoba vyapfuye kugira ngo bayikore.

Abanyeshure benshi cane b’abigeme bariko bariga bicaye ku ntebe ,intebe zikozwe neza zisize irangi ritukura bicaye ahantu ,mwishure risize isima kandi rikomeye cane .

Abanyeshure bo muri kaminuza y' , biga ubuhinga butandukanye, bariko barubaka inzu bakoresheje ibikoresho bimwe bimwe bitandukanye.

Igikoresho co gufotora kiri mu bwoko bwa kano gihagaze ku vyuma bitatu kiriko kirafata amasanamu iruhande hari n'ibindi vyuma vy'umuziki vyinshi cane.

Abanyeshure benshi cane ,abigeme n'abahungu, bari mukibanza c'imyimenyerezo mubikoresho vy'ubushakashatsi, bariko bariga bambaye impuzu z'akazi, harimwo abambaye ubupira bwirabura abandi bwera.

Abanyeshure bo muri kaminuza y'Uburundi bariko bakora ikibazo co kuja mu buganga, barikumwe n'abigisha babo bariko barabarereka uko bagikora. Iruhande hari inzu y'amadirisha manini cane.

Abanyeshure babigeme bariko bakoresheje imboneshakure numwigisha wabo w'umukenyezi ariko arabigisha yambaye w'ishure w'ibara ryera kandi ariko abasigurira.

Umunyeshure afise imashine nyabwonko, ariko aracapa ibintu biri muri iyo mashine nyabwonko acapishije ikaramu itukura, ariko arandika n'ibindi bindi.

Abakanishi benshi cane bariko barakora imoteri z'imodoka zapfuye, harimwo abigeme babiri, umwigeme umwe nta mpuzu z'akazi yambaye, umuhungu arazambaye n'uwundi mwigeme arazambaye.

Abanyeshure batandukanye bari bambaye mpuzu z'akazi amataburiya asa n'ubururu akabara abanyeshure biga imyuga umuga wo kwubaka harimwo abari bicaye bariko baragurikiranwa ivyo vyirwa neza neza abandi bari hejuru yabo bariko barabirabishaamana.

Abanyeshure benshi biga muri kaminuza harimwo abigeme n'imisore ikuze cane, bariko bariga, bigishwa n'umugore, iruhande hari imbonesha kure yanditsemwo ivyo bari kwiga.

Abakanishi babiri b'abagore n'umwe w'umugabo, ariko barakora imashine yapfuye imashine nini cane rwose bihebuje imashine yapfuyee.

Umuhinga w'umushakashatsi ari imbere y'icuma icuma ca kica mbere igihungura amata igicuma kiba gifashaho guhingura amata kutyo amata akabirikwa imisi myinshi ejuru y'ico cuma hariho ni kibuni ca mata.

Ishugwe riri mu bwoko bw'ibiti bikura cane vy'amashugwe rimeze nk'igitoki rishaje cane rifise amababi abenje, kandi riri iruhande y'ishure ishure risakaye n'amabati masha shasha rwose, kandi rifise amashure menshi cane n'amashurwe atandukanyi.

Umuzungu wo mu gihugu c'ubufaransa, ariko arakora imiti yereka abanyeshure biwe afise ishati isa n'ivu n'ipantaro isa numugina ku meza hari imiti myinshi.

Abanyeshure harimwo abigeme n'abahungu bariko barakina umupira, umupira w'amaguru n'abandi bicaye mw'ishure bariko barasoma ibitabo, bicaye ku ntebe nini cane.

Umunyeshure w'umwigeme wo agataraboneka yambaye impuzu nziza cane bihebuje afise ikinyamakuru mu minwe, ariko arashikiriza ijambo umunyeshure akaba afise imishatsi myinshi cane.

Umucapfyi mwiza cane ariko arashushanya umwana na mama wiwe, akoresheje ikaramu y’igiti n’ukuboko kw’iburyo , umuhungu yirabura afise imishatsi ibenje.

Abanyeshure beshi bari munama bambaye impuzu zitandukanye harimwo abahungu n'abakobwa umuntu ariko arabagirisha inama ariko arababwira ivyobokora; n'abanyeshure bafise amakaye n'amakaramu.

Umucafyi mwiza cane ariko acapa umwigeme akeye ariko amucapisha ikaramu y'igiti amurabiye mu mashini nyabwonko. Uwundi mukobwa ari ku ruhande ariko yitegereza ingene bashushanya uwo umukobwa mwiza.

Abanyeshure bariko bariga gushona bakoresheje imashini zishona bamwe bariko bashona ibitenge abandi amashati. Abo banyeshure bambaye amashati yera harimwo abigeme n'abahungu.

Umunyeshure ariko akoresha imashine nyabwonko afise amaboko meza cane yirabura. Imashine ifise aho bandikira, wanditse ibintu bica bija mu mashine.

Abantu benshi cane harimwo abigeme harimwo n' abasore bakaba bari mukibanza cagenewe inama bakaba bariko barumviriza abayobozi babo ivyo babwira n' impanuro babaha n' amatangazo amwe amwe babashikiriza.

Abazungu benshi cane bari kumamashini bariko barakora ubushakashatsi kubintu vyinshi bitandukanye bari munzu nini cane ifise intebe nyinshi isize isima risa neza ifise n'amadirisha afise ibiyo.

Abanyeshure beshi barikumwe n'abigisha mukibanza bigiramwo mubikoresho vy'ubushakashatsi bar'imbere yamamashini amamashini nyabwonko n'ibindi bikoresho bifashisha mukwiga. Bambaye impuzu zakazi.

Umukozi umwe ari imbere y'ivyuma vy'ubuhinga kabaye, ariko arabikoresha n'icuma bakoresha mu buhinga bwa none gikora bintujanye namata mu buhinguriro hari n'ikibuni camata hejuru y'icicuma.

Ababyeyi bari munama nabayobozi babo , bicaye kuntebe nziza cane umwe umwe yicaye kuntebe yiwiwe bari mukirasi kinini cane gisakajwe amabati nivyuma bikomeye.

Abantu benshi cane, harimwo abagabo n'abagore bari mu nama. Inama ishikirizwa n'umuyobozi wabo. Bambaye impuzuu zitandukanye hama hari abambaye amashati abandi bambaye ubupira. hama hariyo abambaye amashati yera abandi yirabura.

Abakanishi benshi cane harimwo umwigeme mugufi gose areha n' umukobwa bita rozirine bambaye impuzu zisa n' ubururu bariko barakanika imodokari yapfuye.

Abanyeshuri bariko bariga gukata ivyuma, bambaye impuzu z'akazi zigomba kumera nk'impuzu zo kubaka, zifise amabara asa n'urwatsi rutoto, n'inkofera umwe yambaye iyera uyundi isa n'umuhondo.

umuntu yambaye impunzu z'akazi akora ibyuma yambaye n'amarori ariko arateranya ibyuma yambaye impunzu ndende ifise ibara risa n'ubururu afise ibyuma byinshi mu maboko bitandukanye

Umutetsi yambaye impuzu zo guteka afise icupa kwisahani mu kuboko kw'ibubamfu hariko n'ibirahuri bibiri bimeneka umuntu w'umugore afise imishatsi myinshi.

abakanishi babiri umwe yambaye amarori bambaye ibintu mu maboko bariko barateranya ivyuma ku meza imeza ikozwe mu vyuma nyene mu nzu yubakishijwe amatafari aturiye

Abakanishi babiri bambaye impuzu z'akazi zisa n'ubururu bambaya n'amarori n'ubufukamunwa bariko barakora icuma c'imodoka yapfuye na nyenimodoka ariko arabaraba.

Banyeshure b'abigeme beza cane bihebuje ,biga muri kaminuza y'uburundi ,harimwo umwe asa n'umukobwa bita Twagirayezu bicaye ku ntebe nziza cane.

Abanyeshure benshi cane bariko barakurikirana icigwa bakoresheje imashini nyabwonko nziza cane imashini zera bakaba bariko bariga bazifashishije biga ivyigwa bitanzwe bisanzwe bitangwa kw'izo mashini bakaba bambaye impuzu zitandukanye.

Ibikoresho vyinshi vy'ubuhinga bwa none biri ku meza n'abakanishi babiri bariko barabiterateranya bari mu nzu nini yubakishijwe amatafari aturiye ifise n'amasanamu menshi.

Abubatsi bariko barubaka harimwo umugore umwe n'abagabo babiri bambaye ibirato vy'akazi n'inkofero z'abafundi bariko baracangacanga isima n'amabuye n'umusenyi.

umukanishi ariko akora imoteri y'imodoka yambaye impuzu z'akazi yambaye amarori mu maso yambaye n'ibintu ku maboko yambaye impuzu isa n'ubururu

Abanyeshure harimwo abahungu n’abigeme ,bakaba bari mu kibanza bigiramwo , bigiramwo ivyigwa vy'ubuhinga bwa none, umwigisha wabo akaba ariwe ariko arabereka yifashishije icuma kimwe.

Abanyeshure batatu b'abahungu bambaye impuzu z'akazi, bariko bariga gushona bakoresheje imashini ishona, umwe ariko arashona, abandi babiri bariko bararaba ingene ashona.

umutetsi afise isahani mu minwe mu kuboko kw'ibubamfu yambaye impunzu zoguteka n'inkofero vy'umweru, iruhande y'ibintu vyinshi bitandukanye vyo gufungura.

Abanyeshure benshi cane babigeme. Bariko bariga bakoresheje amamashine bariko barabira ivyigwa mu mboneshakure, n'umwigisha wabo ariko arabigishiriza mwiyo mboneshakure.

Abakanishi batatu harimwo umwigeme mwiza cane asa n'izuba riserutse, nk'umuhungu ariko arahimbura ivyuma akoresheje igikoresho kibihimbura.

Umukanishi ariko arakanika ivyuma, yambaye impuzu y’akazi, impuzu isa n’ubururu, yambaye n’amarori mumaso ariko arakata ivyuma akoresheje igikoresha gisyaye.

Abanyeshure b'abigisha bari mu nama bariko bariga ingene boduza umwimbu w'abanyeshure harimwo abagabo n'abagore bakuze bambaye impuzu nziza cane zitandukanye.

Umunyeshure ari mbere imbere y'ikibaho cera cane kibaho kirimw'ishure ryiza cane gisizwe n'amabara era hasi kabagirabura rwose intebe ziri mpandi y'wo munyeshure nziza cane.